Kuli karili ni n bɔŋɔ kuli karili maa puu ni ka tihi sansaya kpi kpali tihi. laasabu ka biti pata , pata maa puuni ka kuɣisi beni ka flawa nim be kuɣisi maa nyaaŋa. zoli be kuligi maa duli sa. ka yiya benbe kuligi maa puuni

Saa n mi ŋɔ maa o miya maa ka niŋ la barina yɛltɔɣa domichi paɣa so bɛ dini ka kahi kahi o chinchina ka doo so gba mi ʒɛ kɔm maa puuni ka taha ku lu n lu n kabisi kabisi n dɔya ka kpukpali tihi laasabu bee kpakpa tihi laasabu ka di sa n sa di nyaanga ka kodu nim bɛni ka pooli saya ka niriba ku ʒɛ n ʒɛ di nyaanga.

paɣa n bɔŋɔ, ɔmɔndila bonkuka dari don dodini. ka bihi ʒɛ ɔluɣili zuɣu bihi maa nyɛla bihi ayi ka teebuli ʒaya ka bin yahiri tam di zuɣu ka kuriga nim tamya ka nema ʒa bihi maa nyaaŋa kaɔ nyaaŋa ka paɣiʒaya ka tabi ɔshee.

jiŋli ni n bɔŋɔ ka niraba zooi jiŋli maa ni pam bi mii nyɛla dabba shab pili zipiliti ka shab bi pili ka shab niŋ noos mask ka shab bi niŋ ka jiŋli maa zuɣusaa faan nim biɛni ni laati nima ka dunoya biɛni ka takoriti biɛni

kpɛŋɔ vutobu shɛɛ n bala so vutɛya ka zaŋ na n o ti niŋ bɔɣisi maa puuni ka so mi gba ba chɛchina ti zali ka so gba mi zan baɣ' chɛchɛ maa la so mi chini ni o ti niŋ so atuu

duu n bɔŋɔ duu maa ni ka weedirop laasabu ʒɛya ka buku nima ka di bɛnbɛ di puuni ka kuɣu ʒɛya ka dufɛli bɛ dinni ka kuriti bɛ weedirop maa zuɣu zaa ka kuɣu ʒi duu maa ni

Ashibiti ni m-bɔŋɔ ka Ashibiti maa ni paɣa so yiɣisi ʒi garo zuɣu ka tampiɛlli pa o nyɔɣu zuɣu ka pili zipili piɛlli ka ka neesi paɣa ʒe m-baɣi o ka jiransoolo lonloya ka nyaaŋa ŋɔ maa mi na ka neesi paɣa ʒeya ka pili zipiligu ka bari so ʒe m-baɣi o ka ye daliya bɔɣu bihi ka tooni maa ha ka neesi bihi kuli pali dini.